Inka nyinshi ziturutse canke zitashe mundaro, biraboneka neza yuko uwuziragira atari umuntu umwe ahubwo arabantu benshi baziragira bahuriye hamwe zigiye kurisha. zisa nkizitashe, ziratahutse.

Umwigeme afise imiti ivura ibintu bitandukanye hari iyamazi, nibinini bamira bakoresheje ibintu biborohereza kubimira.

Izo n'inka zifise amahembe manini cane hari umuntu ariko araziragira inyuma mukiyaya harimwo ivyatsi, biraboneka ko hoba ari nko muci koko urabona yuko ivyo vyatsi vyumye.

Iyo foto niya Tanganyika ikiyanga ca kambiri kinini kw’isi gikomeye, cerekana abarovyi bari mubwato bukozwe muntoki bariko baratembera muriyo Tanganyika hasa neza gose.

Inkwi bakase ivyo n'ibiti baba basituye bagaca babikata dutoduto kugira bibe inkwi canke imbaho. Mugabo inkwi n'izo nyinshi zikunda gukoreshwa, ivyo bakase dutoduto rero babikase uko kugira bizobe inkwi zo gutekesha.

Inka irikumwe n'umwengere wayo hari Inka yahaze iryamye, hari niyihagaze iriko irihweza nayone yahaze kubera ntiriko irarisha. Uwuriko araziragira n'Umugore asa nuwugira azitahishe.

Amachoux arunze kubwinshi, ayo machoux hari ayo bashize mumifuko, ayo machoux urabona ko ariho banayatera, numurima wayo wihariye kuriyo, bagomba bayagurishe kubantu baje kuyagura, naho umenga ntibaraza.

Inkwi barundanye bashira hamwe. Ivyo n'ibiti bishika nko kubihumbi bitanu, baciye baca baratugira duto duto mugabo ndibaza harivyo bakuyemwo imbaho, hari n'ibindi bakase duto duto tuzoba inkwi.

Inzu yo gupangisha itagira amadirisha, ifise umuryango gusa, itaraheza kubakwa ubona ko habamwo abantu bafise amikoro make. Impande yaho hari ivyatsi ntibanahabagara ntibahakorera isuku.

Inkoko itukura y'isake igeze kuribwa, isa neza ivyibushe, mugabo isa nk'inkoko y'Ikirundi usanga ifise inyama zikeyi. Iba ifise ivyoya vyisnhi mugabo atanyama ifise, iba ifise inyama nto.

Amafi ariho bakiyaroba kubera igikarato ariko gitose aho hantu bari hari namazi menshi nindobo nyinshi harabantu benshi eka bariko baranazidandaza.

Ya nzoga, ya nzoga nshasha yiwanyu yaje gusubirira Primus, yaje gusubirira Amstel. N'inzoga ikomeye izisumba zose. N'inzoga uyinyoye ucuba umuntu muzima, uyinyoye ibibazo vyose bigenda ubona, kandi iranakomeye yoyo ntiyica nkizi nzoga zindi.

Imisozi isa neza gose irimwo ibiti harimwo n'akazu ko guteramiramwo , vyiza umuntu yokagira nk'akabare canke ikibanza ratiro , abantu baza bakaraba iyo misozi myiza iteye igomwe.

Ahantu hari pepinyeri yam'amashurwe, ayo n'amashurwe ushobora kuza ukagura ukagenda ukayatera ahantu mu rugo iwawe ukeneye yuko hasa neza, amashurwe y'ubwoko bwinshi anatandukanye ubona kw'asa neza gose.

Inkoko ziri ahantu iburaya atari m'uburundi kuko inyuma uravye hasa nka hakanye gose, izo nkoko zisa neza ziriko zirarya ibigori n'inkoko zisake hageze ko babaga.

Imisozi myiza bayifashe izuba ririko rirarenga, hasa neza, hari ibiti, hari ibintu vyiza gose, utuzu n'ibindi bindi bituma hasa neza cane gose.

Inyoni nini gose nziza , ivyibushe, ifise amabara yera n’ayirabura biboneka ko yoryosha inyama. Iri ahantu mw’ishamba ahantu hari ibiti vyinshi gose.

Abadandaza b'amafi. Ayo mafi ari kubikarato ivyo bikarato biratose. Bishatse kwerekana yuko ayo mafi akiri mashasha ariho bakiyaroba, bakiyakura mu mazi. Asa neza kandi urabona ko akiri mashasha vy'ukuri.

Abagore babiri bariko bararima umurima w' ibintu ntabona neza, mugabo n' ibintu bizobabeshaho n' ibintu barindiriye yuko vyimbuka kugira bibabesheho babiryeko.

Hsi mubigazi harivyatsi bisa nkishamba, yari ishamba mbi kuko inka ntizibikunda kandi bikura cane ningoga birakeneye kubagarwa kugira hase neza.

Ingurube iriko ironsa ifise ubwana bwayo , ubwo bwana usanga buzimvye , kamwe usanga kagurwa nk'ibihumbi ijana canke ibihumbi amajana abiri , nyina yoyo usanga igurwa nk'umuliyoni, n'ubworozi bumeze neza.

N’ishamba ikikujwe n’uruyaga ngira ni Ruvubu. Iryo shamba usanga kenshi irimwo ibikoko vy’ubwoko bwose; harimwo ingwe, harimwo ibikoko birya ivyatsi, harimwo n’inka, harimwo ibikoko vyinshi.

Umuti, umuti ntazi ico ukora witwa videte famire, nuwo muti wera nibaza kobashira nko mumirima canke bawuha abantu.

Inzu igeretse rimwe, iyo nzu irikumwe nizindi nzu zirikure na kure, irafise na ma tanki azizanira amazi. Impande yikibuga cumupira.

Tanganyika umuntu ari kubwato bukozwe mubaho ariko aragenda genda bukebuke urabona kwayo mazi atani mi kubafise amazi atekanye niko mu masa kumi nta muyaga mwishi uraboneka.

Hari mugatondo niho twariko turazunguruka mu komine ya kanyosha, tuca turabona imirima, iyo mirima tuvuga ati ntitwogenda tutayifotoye, tuca turayifotora murayibona namwe n'imirima myiza, ibereye ijisho, mugabo twasanze tutayifotoye neza nico gituma mubona n'uruhome rwirya'nzu yindi, irya nzu niyo yadutangiriye, twarihenze dufotora nabi.

Ibiti vya pepiniere bitari bike bingana nk'igihumbi vy'ibungo canke, evoka canke, imicungwe hageze ko babitera.

Umukecuru aryohewe gose yambaye ibitenge ariko aratwengera ifoto. Aho izo n’impene ziwe, impene zitatu ubona ko harimwo nyina, n’akandi gatoyi kariko karonka.

Ikiyaga ca Cohoha gikunda kuzako inyoni, izo nyoni kenshi usanga ziba zivuye mu bihugu vyo muri vy'iburayi, haba hariho hakanye gose bikata bihunga bije mu Burundi mu kiyaga ca Cohoha, hari hasa neza, hameze neza.

Imigano ikiri mito itarakura gose, mugabo ushatse woyikata ukayikoresha Ibintu bimwe na bimwe uke eye kuyikoresha kubera iza yarakomeye naho itaraba biremire cane gose .

Igiti c'umwumbati kikiriko kirakura ariho bakigitera gitoyi, umurima wavyo harimwo imyumbati myinshi , inyuma hari inzu biboneka ko arino mugisagara , umuntu mugisagara yashize akabanza ko kwirimira .

Ingona yasamye iri mu mazi, irikumwe n’iyindi biboneka ko irushe iriko irayura canke ivuye gufungura ihaze.

Igitoke gifotoye neza kiri mubindi vyamwa umwembe, ibiharage, kiri ahantu heza cane. Ico gitoki urabona ko kikiri gito kitaragera gutamika.

Amahembe y'inka afise , acafye nk'umutima ayo mahembe niryambere ndayabonye, amahembe meza gose, ayo mahembe ukeneye no kuyagurisha woyagurisha amahera menshi cane iyo nka ni nziza gose nukuri hamwe ipfuye umuntu yobabara ntiyoronka ikiyisubirira.

Inkwi n’abana. Abo bana bavuye gusenya inkwi. Gusenya n’ukurondera uduti tuba turi mu mirima canke mumashamba kugira badutware badukoreshe mu gucana umuriro ngo bashobore guteka.

Umuntu yambaye umupira n'ikoti, biboneka ko ari ruguru ahantu hakanye, n'inkofero, n'amarori, arikumwe nuwundi afise telefone mu minwe ari hagati mu murima w'ibigori, uwo murima w'ibigori usa neza rwose.

Iyo ruguru iwacu hasa neza hari ibiti, hari kera ivyo biti ubunye ngira barabisenye vyose kugira bikuremwo amakara canke babikuremwo inkwi, urabona yuko abantu babana, abo babanyi bose usanga baba bazinanye.

Ahantu hari ibigori, umurima ukiri muto utaraba munini nimisozi. Mugatondo hasa neza rwose hari ibiti hari, ni mumwonga ubona yuko barimamwo ibintu vyinshi.

Inyambo zisa neza, zera, nziza, zisa nkifirizone, ziri mubworozi bwakijambere. Biraboneka ko ziri ahantu hari isima, hari amabati, ntizinyagirwa zibayeho nkabazungu pe!

Icamwa kiryoshe gisa nk'ipapayi mugabo gifise imbuto zinini gusumvya ipapayi. Gisa nkigihiye, ndibaza gisoza nk'ipapayi. Ntaco ndarya.

Imvubu, ico gikoko kirateye ubwoba cane gose, kirya umuntu kimuhekenye umubiri

Ni ifoto ya ruguru yerekana ubwiza bw'ahantu, yerekana ubwiza bw'aho hantu ingene hasa neza. Hari ibiti, hari ivyatsi, hari ivyo bintu vyose vyerekana yuko aho hantu ari heza.

Intebe ziri ahantu babazibitsa zigerekeranyweko, hari nivyatsi biraboneka neza ko ari mwibarabara ahantu baca. Baca bazibona bakazigura.

Imisozi myiza y’Iburundi ibuze ibiti. Iyo misozi kera yariko ibiti mugabo barabiciye hasigaye umengo ni mu bugaragwa Nta kintu na kimwe gihari hari amazu y’abantu gusa, bose bijukiye kurima.

Uwuragiye Inka ariko aragaza Inka yiwe izo nka zisa niziturukije ziriko zirya ubwatsi ubwoko bwatsi naho ubona bwumye ngira ni muci ntamvura nyinshi irwa , umworozi wazo amaze nkuwusa nabi mumaso ngira arashonje.

Ahantu haca uruzi hatewe ibiti birahakura biranahakunda kubera hari mazi menshi ,urwo ruzi muga si rwiza rusa kurusa nabi rurimwo amazi mabi.

Inka mu gihongore cazo ziriko ziraruhuka zivuye kurisha, ziriko ziraba hirya nino, ziriko sama akayaga na kazuba hari iziryamye hari izihagaze. Zose zisa nkizihaze.

Inka nziza zera zifise amabara yirabura, amabara menshi zishika nko kuri zitanu. Hari iziriko zirarya, hari izahaze hari n’izaryamye zir’ahantu hubakiwe neza.

Imbata ziruhukiye zivuye kukazuba, ziriko zirota akazuba, ni imbata zitanu ubona yuko zimerewe neza zifungura ubu zigiye kwiryamira , hageze ko ziryama.

Amasho ateye ahantu hanini. N’umurima w’amasho munini hari umuntu ariko arawuvomera awushirako imiti kugirango ubukoko buzirya bwirinde kuza buzomere neza.

Iki giterwa bariko baragerageza gutera ahantu mu karima bakoze. Urabona yuko ari abashakashatsi bariko bagira ubuhinga bushasha bwo gutera ico gitegwa, kugira gikurane kandi gitange umwimbu mwiza.

Imirima ,iyo n'imirima bariko baravomera ,Imirima bariko baritaho biboneka yuko iyo mirima ari nk 'Ishirahamwe ryagiye hamwe kugira ritere ibintu vyinshi ,rizoshobore kwunguka.

Umuntu ugerageje kuraba ukuboko bwiwe asa nabazungu kubera ko afise inzobe afise akantu kagezweho ko gupompera imirima ariko agakoresha mukuyipompera

Abantu bari muri laboratwari bariko barakora ubushakashatsi bakoresheje ibintu bize. Bashizemwo agaterwa bagatera mumazi, gaca karakura kamera uko.

Umufuko wifubire mwiza wera ukicuzuye uraboneka yuko ukimva kuruganda bayikoreramwo ,umufuko nuwo basuka mumirima kugira ugire akanovera kugira nivyo bintu bambateye bikura.

Ya miti bakunda kuba bashira mu mirima kugira imirama itore akanovera, kuvuga hariho ubukoko burya imirima, ubwo bukoko buratuma imirima yimuka ari mikeya. Ushizemo umuti ubwo bukoko ca bupfa.

Ifi ziri murutsinga, ariho bakiziroba zisa nkizikiri zishasha arinyinshi gose, ifi zishobora kuba ari imikeke yera iryoshe.

Isafuriya irimwo isosi, isosi ikozwe n’udu tomati hariko hejuru utuboga biboneka neza yuko ashobora kuba ari ifi bavanze n’utundi tuntu nk’ibiraya.

Ni ifi ikaranze, ni ifi biboneka yuko bayikaranze mumavuta yama koto canke yamamesa. Irahiye, harageze ko barura, bayifungura, iri ku meza, iri ku sahani.

Ifi bariko barateka, bariko barotsa, biboneka ko iri ku mbabura ,igomba inashe, banatanguye kuyiryako, isa nkiyiryoshe, ariho ikirobwa isa neza hose.

Indagara izo ziva muri Tanganyika, niho zikirobwa kubera zisa nkaho ari zikiri zishasha, azitwaye kuzidandaza, canke kuzirya ,canke yaziguze agomba azitekere azifungurire.

Ifi, ifi zisa nk'izo bakaranze bacishije mu tuvuta kugira ngira bazidandaze canke bazifungure, n'ibifi vyinshi, n'ibifi vyinshi bakaranze babirunda ahantu hamwe none ngira bagomba babifungure canke babigurishe.

Ishamba risa nkaritoyi usanga kenshi haba harimwo ubukwavu ,harimwo utuyabu harimwo utugeregere mugabo ntangwe asangamwo kube ari ishamba ritoyi .

Mubiti n'iruguru ahantu hari ibiti vyishi hameze nkagashamba, ako gashamba usanga karimwo nkubukwavu, karimwo ingeregere, karimwo udukoko twinshi harimo imbeba, mugabo urabona ko kanasa naneza.

Igiterwa, oya ni ishamba kuko namababi atagira akamaro ataco afasha nakimwe , ico afasha gusa aha uburyohe isi nayo kubagara nayo gukuraho ni ishamba ataco rikenewe ataco rifasha .

Amabuye. Aho hantu hari amabuye, hari nivyatsi, bira boneka yuko inka zihora zikunda kuza kuharishiriza. Dukubisa amaso kure hariya turabona n'umuntu wakabido biboneka ko avuye kuvoma ariko arashongoroka, ariko arataha, canke agiye kuvoma. Hariho nikibuga cumupira urabiye kure inyuma yigiti gatoya.

Umubanyi ni we muryango. Aho ni ku mubanyi, inzu yiwe n'ibiterwa vyiwe. Hariho ibiterwa vyinshi, ibiti biri impande y'inzu yiwe.

Umurima harimwo ibiharage n'ibigori. Ibigori urabona yuko vyo vyumwe, bazoba barakuyeko ibigori bizoba vyanamye. Mugabo ivyo biharage bitaraduga gose, aho ni nko mu kwa gatatu.

Igiti gifise amashurwe meza gose, mugabo kidafasha ibiri musi kumera, aho hantu hari ivyatsi biraboneka ko Inka zihakunda gose kuko hasa nkahari ivyatsi biremvye.

Igiti kiri hagati mu murima bara kibabariye ubundi bari kugica kugira aho hantu bazorima hazoshobore gushikirwa nizuba hose, ivyo bintu barimye bizane imyimbu minini cane.

Ibiti, ibiti bikikije umurima. Sinumurima, n’ahantu hari ivyatsi hatarimye, ahantu harisha inka. Ivyo biti birikure gatoyi. Vyerekana yuko hari n'ishamba kubera ari ibiti vyegeranye.

Umurima utewemwo Ibiharage biteye kumurongo bisa nkibiriko birimbuka, bisa nkibiriko birakura bimaze nk'ukwezi kumwe bizotanga umwimbu mwiza ufatiye ingene bisa eka inakomeye.

Ahantu hasa nk'ishamba hatabagaye na gato, harimwo ibigori, harimwo ibitoki. Ivyo vyimburwa bahateye biraboneka yuko bizomera nabi na nabi kubera hasa nabi hadakoreye.

Utubuye dutoduto basekura kugira tuvemwo ikarabasase basiga ku nzu, kandi turaboneka neza yuko tuzovamwo ikarabasase itari nke yoshobora kuzuza inzu nka zitatu; canke zine; canke zitanu.

N'agashamba hariho ivyatsi, inka zikunda kurishirizamwo. Hari amategura menshi, nyira mugatondo hasa neza harabereye ijisho. Nibiti biriyo ndibaza yuko hoba hariyo nibikoko.

Igiterwa ntazi ico arico gishobora kuba ari umwumbati canke umucungwe. Giteye ahantu, oya irashobora kuba ari ishamba. Ni vyavyatsi ataco bimaze vyonona isi gusa, bakwiye kubirandura.

Akayira ko mu kirundi abantu bacamwo bavuye kurima abafise inkwi bagiye gutekesha abaje kurondera inkwi zo gutekesha, ni akayira gacamwo abantu benshi kandi gacamwo abantu bose.

Ibiti vyinshi bifise amababi manini ava hasi gushika hejuru bizana agatutu keza kameze neza iyo hari izuba ryinshi nukuvuga kirazira kubica.

Abagabo bariko barahira, bahirira Inka kugirango zibirye bagenda haruguru mubiti bakagarukana Ibintu babishira mumifuko yabo kugira babitware kunka zishobore kubirya nakazi karuhisha .

Uduswi twinkoko dutandatu turi aho tuba, turiko turaraba hirya nino ubona ko duhaze, tubayeho neza batwitaho bakeneye ko tuzoba utundi dukoko twiza tuzana umwimbu mwinshi.

Ivyo n'ibigori birahantu bitaribike vyegeranye bavyanikiye kugira vyumye bazobikubite bizane intete bazoteka canke babiteke nk'ifu bayigire ubugari.

Mwisoko badandaza itomati, intore, amakaroti, imicungwe, ivyamwa vyubwoko vyose, amakonkombere ibi, harimwo n'abagura harimwo n'abadandaza.

Abantu benshi bari mw'ibarabara ,biboneka yuko Isoko yaho hantu yaremye bavuye gusuma hari abafise Inkoko muntoke bikoreye Ibintu ama pwaro, Ibiraya ndetse n'ibindi.

Ahantu bahimbawe cane, agiye kw'idandariza amabungo yiwe, amabungo yarimye ubu hageze ko bayasoroma bagende kuyadandaza arahimbawe cane kubera ngira amahera agonba yinjize.

Ibibabi bitangura kumera ,hakaza akantu kameze nkumutima gatogato kibumvye, kaca kamera nkagakura kakavamwo urwo rubabi rinini , urwo rubabi runini akaba arirwo rugira aho hantu hagasa neza .

Amagi bakuye ahantu inkoko ziri baca baranoyoza bacayashira mugakopo kayo kameze neza, baca barayagira, asa neza gose asa nkaya tetse.

Imboga bateye ahantu mugapepiniyeri kugira zibe zinini imbere yuko bagenda kuzishira mumurima izo mbona urabona ko arinziza gose zitaweho, barazivomera , baraziha Ibintu vyose zikenewe.

Mw'isoko hari itomati hari ipwaro hari ibitunguru vyera n'ibitukura hari pwavro hari n'umuntu abidandaza hari amakaroti n'ibindi vyinshi.

Imifuko bariko barashora. Iyo mifuko biraboneka neza y’uko harimwo ibintu bigumye, ivyo bintu bigumye birashobora gusanga ari ibiraya, ibijumbu, imyumbati canke ifu canke amase. Ibintu vyose bigumye birashobora kuba birimwo ntawubizi.

Abantu barikukivi bariko bararima, abagore bashika kuri bane hariyo nabandi bari inyuma ba bagabo bavanze ku kinshi. Urabona ko nimisozi yabo wayirima bikwiye ko atagitina kimwe gisigaye.

Ibigori basoromye banikiye bakeye kuvungura kugira bizovemwo intete zizovamwo ubugari canke bagateka, intete zirimwo n'ibiharage kugira babitware kubidandaza .

Imyimbuti igerekeranijwe kuyindi basoromye miremire ntiworaba, aho hantu yarahakunze ;ahubwo nukuyitera uwundi mwaka kugira baze barasoroma myinshi bayigurishe ibatungishe babe abantu babatunzi kubera imyumbati yabo.

Ibigori basekuye bikavamwo intete umugore abifise atwenze cane , bibonekako yuko bigiye kumuzanira amahera kuberako azobishora, bikamuzanira nubugari kubera azobikubisha bikamuzaniramwo ubugari .

Izo n’inanasi zitonze kubwinshi hariho izitukura gose ziba zarahiye cane ukeneye izidahiye gose urondera izitatukura cane ukaca uzirya bukeye aho ziba zahiye.

Abagore babiri bavuye kurima, canke bagiyeyo. Bagiye baratera inkuru. Urabona yuko bafise nagashashe karimwo utwo kurya ngira baraza kwihereza, nko muma samunani, bataragodoka. Baraza kuruhuka gatoyi bafate utwo kurya dukeyi.

Amashu harimwo ayakunze nayatakunze , amashu ariko arera asa nkayazoryoha , yakunze iyo si yaho mugabo atitaweho Urabona ko atabagaye karahantu habi .

Imihwi y’ubumaramasenge mitoyi, harimwo iyeze neza n’iyitarera. Iyo mihwi iraryoshe sinokubwira, n’imihwi iba isosa, ibimeze neza ikundwa n’abakuze ikongera igakundwa n’abana.

Amateke manini gose basoromye, oya ni imyumbati nari nihenze. Ni imyumbati ishika kuri mirongo itatu iri ku giti kimwe, aho hantu babirimye birahaba gose, nukubandanya baza barahabirima.

Amateke meza gose. Ni amateke ane n'imwe isatuye riboneka yuko bayirimye mu Mugamba. Ni iteke ryiza risa neza ryoribwa riryoshe gose. Iryo teke riraboneka yuko rifise akanovera kadasanzwe.

Imirima irimwo imikubi iyo mikubi isa neza vyukuri, n’imikumbi myinshi miremire yoroste yarose imvura isa neza iri nahantu hameze neza ahantu imvura ishika.

Ibigori babikiye bicimburwa bisa neza hasigaye ko bimera nkivyumye gatoyi kugira bace babikubita havemwo intete bace baja bazisyesha bigire ubugari bwibigori

Ipiripiri zisa neza, zitukura, biboneka ko zihiye. Bazishize nko mu gasosi k'inyama ko kiryoshya, bigatuma ivyo kurya uriko urafungura bigira akanovera karenze.

Udushugwe twiza sinzi ico tuvamwo muga urabona ko abantu bariko baratwahira ,batuvanamwo Ibintu vayankenerwa ngira dutanga ni igiterwa gitenewe gose naho ntazi icarico .

Imisoroma yicayi, harabantu bariko baragisoroma bagishira mubintu vyagenewe kujamwo biraboneka yuko bamaze igihe kinini bariko barakora buriko burasa nkubwira

Ihangare irimwo ibiraya, ivyo biraya birasnajije bisa nkuko babisoromye haheze igihe. Nibiraya basanjije uko kugira ntibijemwo ingwara kandi bibikike igihe kinini gose.

Ibijumbu nivyo vyadikujije Bisa nkibijumbu vyinshi ivyo ubitetse muri meranje ukavangamwo uduharage nutuvuta usanga usanga ari wararaye , nabana barabikunda cane , cane cane abaruguru.

Umurimyi ariko ararima ariko arima ahantu hanini azotera nk'ibiharage canke ibigori urabonako anakuze nikokazi Yakuze akora n'umuvyeyi, umuvyeyi wumurimyi arima neza.

Igitegwa c'amashu cashamitse gisa neza gose, nimba atari amashu kirashobora kuba ari ikindi gitegwa ntazi neza. Ico gitegwa kiraboneka yuko cotanga imboga ziryoshe uzitetse zirimo n'akanovera karenze.

Imifuko myinshi yuzuyemwo ibiraya, aho nimwiyimvurwa ryavyo naho usanga ari vyinshi gose aho uca usanga ikiro caragabanutse kigurwa amahera makeyi gusumvya ibindi gihe Kandi ugasanga uronse ibiraya vyiza gose .

Amavoka canke imyembe mitomito abo nabaganga bimitegwa bariko bararaba yuko atikabazo afise canke nabaje kuyasoroma urabona yuko asa nayeze.

Inyambo. Iyo n'inka y'ifirizone zazindi bita inyamahanga, kiraryamye, kiravyagiye ntiworaba gihejeje kurya kirahaze. Gisa neza, n'inyambo pe!

Umurima munini cane ufisemo na kantu gacamwo amazi, uwo murima baharimye ibigori, mugabo ivyo bigori mbona bitari bikenewe kuja aha hantu bari kuhashira umuceri kuko umuceri niwo ukunda amazi menshi. Urabona ko aho hantu ari mukiyaya kandi hari amazi menshi.

Umuvyeyi bajanye n'umwana wiwe kubagara, urabona ko bahejeje kurima, ubu naho bagiye kubagara. Kubagara ni kugira iki ? Kubagara, ni ugukura ubwatsi butaco bumarira isi buba bwagiye hagati y'ibiterwa baba barimye, nivyo, ni ukubibagara bikavaho.

Umukenyezi ari mubigori vyiwe bisa nkivyeze, hasigaye amezi makeyi kugira bavyimbure. Hasigaye nk'amezi atanu canke atatu, umugore biraboneka yuko anezerewe ahimbawe ariko arerekana umurima wiwe.

Igiti kinini kizana icamwa , ico camwa naho ntariko ndakibona neza kingana n'ivoka, oya si ivoka ahubwo ni ipera, iryo pera ntirirasha neza , rihiye riramera nk'iritukura.

Isoko rifise amati atukura isoko ry’ibitoki ivyo bitoki biva mu mihingo y’igihugu cose baje ku bidandariza kuriryo soko ry’ibitoki urabona ko imiduga iyizana iyikuye ahantu hatandukanye.

Inama yabantu babarimyi bariko bagira inama mubitoki bisa nkivyeze, ibitoki vyiza. Iyonama nokwerekana neza ngene bovyimbura canke borima neza gusumba urabona ko haje nabantu babimenyereye bavyize.

Abantu bari ku kazi, n'abagore bagiye gusoroma , harimwo n'abagabo bagiye gusoroma , nibaza kwari nk'irengarenga canke ibindi bintu bindi bateye hageze ko bisoromwa bariko barabikora .

Ishurwe rinini risa nkirivamwo ivyamwa canke imboga bateka bakarirya ari imboga n,icamwa ntazi neza ico ari aco gusa gifise amababi manini manini gose usanga gifise ni ngwara gikiza .

Ibiharage biteze bisa nkibishamitse, numuntu abihagazemo impande biboneka yuko ari umurima wiwe kandi anezerewe ahembawe.

Icamwa cipapaye, nicamwa kiryoshe, gisosa, camwa kugiti kirekire, kinini. Mukukirya neza ugishirako akadimu kica kiryoha rwose. Ico camwa kiba gifise nimbuto hagati yazo ivyo nizo mbuto nizo utera ukenera yuko hamera ikindi.

Abavyeyi bavuye gusoroma imikeri bafise ingata zuzuye imikeri. Aho urabona ko bagenda baratera inkuru, bahimbawe, banezerewe, ari na benshi. Aho usanga bagiye kurya amahera.

Umuvyeyi ariko aratera canke arasoroma intore canke irengarenga. Inyuma yiwe hariho umusozi, w'ikiyaya atakintu nakimwe uteyeko atari ivyatsi. Aranezerewe gose uwo mu mama.

Icamwa c’ipera , iyo n’Ipera itarasha neza , ntibiryoshe imaze gusha iratukura cane ,usanga uyihekenye iryoshe Kandi mukuyirya bayiryana nigishishwa ico gishishwa uragihekenyana ugasanga biravanze biryoshe gose .

Ahantu bimbuye bagaca bareka hakaruhuka none ubu hageze ko basubira kuharima, barahashiramwo amase kugira haryohe hamere neza ibintu bazorima bizokure cane.

Ibisoko mpuzamahanga mpuzamakungu y''ibiraya hari ibiraya vy'ubwoko bwose hari ibiraya vyo gutekesha amazi, ibiraya vyo gukaranga hari ibiraya vyo gutera vy'imbuto.

Abagore bashika kuri batanu hari nabafise abana baheste, bunamye bariko barasoroma ibiraya mu mirima yabo bahejeje kubisoroma hageze kobabishira mu mifuko.

Imifurege baciye kugira amazi aze ara hana hana, baharimye kumifurege n'umusozi uba werekana yuko umanuka gose niko kuwurima neza bacabagira ibintu bimeze nk'imisozi harimwo ama kanivo.

Isi bahisemwo guteramwo ivyatsi , ivyo vyatsi baca baragerageza no kubikata kugira biringanire bise neza , aho hantu hasa nkuko umenga bahora bahagirira n'imanza kuko hasa neza gose cane .

Ikaranga ziri ahantu, urabona yuko bazisoromye, bakazishira ahantu kugira zizobe imbuto. Kandi babikoze neza kubera imbuto zirazimvye kw'isoko, vyoba vyiza uvyikoreye.

Aho batera ibi mbuto kugira zize zisa neza. Izo n'imbuto zikaranga basharije, ahantu mugi hangare kihashuhishe, kigatanga numuco kurivyo kugira imbuto zikure zise neza.

Ibiseke birimwo ibiharage vy’ubwoko bubiri bimwe vyitwa Mwirasi bisa kibitukura bukebuke n’ibindi vyitwa Nyiramagorori bisa kibitukura cane.

Umurima w'ibigori canke tiribusakumu, bisa neza cane. Nivyiza vyareze hageze ko bavyimbura, canke ko inka zibirya kuko bisa neza cane.

Ibigori vyabaye nabi ngira vyabuze imvura birumye gose ntanikintu kizozana, biri imbere y’umusizi biri nko mu mwonga bisa nabi gose.

Umurima uteye kumurongo hateye ibintu bimwe uteye nko ku metero amajana atanu kuyandi majana atanu n,umurima usa neza w,ibiharage nimba ntihenze canke izindi mboga

Umuceri uteye ahantu ukunda rwose harimwo n'amazi menshi urahakunda cane, ukuze uca umera nkuwumota ukaba usa neza umota uryoshe nokwisahani uwuriye uri nkuwumwe.

Ikigori gitonoye. Ico kigori gisa nk'ikigori kiryoshe, Ico kigori kireze Kiri mubindi bigori vyinshi naho ivyo bigori bisa nkibitaboneka biri inyuma gato biraboneka ko ari m'umurima w'ibigori vyinshi Kandi vyiza vyaronse imvura biraronka amase, ivyo bigori ndetse urabona yuko ari umurimyi yabirimye.

Ishurwe rivamwo amavuta ya erayo. Iryo shurwe n' igitegwa gikomeye cane kinazimvye, aho biteye vyinshi birazana amahera, biboneke yuko arumurima bagize kugira bunguke amahera avuye murivyo biterwa.

Imifuko irimwo ibiharage bitoto bibisi vyumwe, ivyo biharage nivyubwoko bwinshi, iyo mifuko iri kwisoko. Aho ni kwisoko bariko barayidandaza nimifuko ijamo ibiro ijana, mirongo-itanu canke mirongo-itandatu.

Ikaranga bataratonora ariho bakizimbura, izo karanga zisa neza cane urabona ko zonaryoha bazitetse bakazikaranga zozanana akanovera karenze kubera zisa nkiziryoshe.

Ibigori biri muruganda bariko barabigurisha n’umugabo n’umugore bariko barabitanga hari umugore biboneka yuko yakiguze uwundi ariko arakindadaza ariko arabimuha.

Amashurwe ateye, ayo mashurwe asa kumuravuba niba ntiheze canke umubirizi ntavyonzi neza mugabo asa nkayasa neza, urabona yuko aguye nakavura aho hantu ari hasa nahatose gatoya.

Umurindikazi ariko aragosora intete z'ibigori canke z'uburo , urabona yuko ako kazi ariko agakorana umwete , nukuri arabikwiye arabishoboye.

Ivyema bagize imbuto babiteye mwivu mubona yuko irimwo amase irimwo ivyangomba vyose bikenewe kugira bizokure neza bizane N’umwimbu mwinshi kandi bise neza.

Imiceri. imiceri iteye kijambere iyo miceri rero ivyobintu biri hejuru vyayo ngira imiceri iba yumye kugira inyoni ntizize kubirya bikure neza bimeze neza mugabo ntazuba bironka.

Ikaranga nyishi ni zitoto canke ni zibisi biboneka yuko ari nziza gose bagiye kuzidadanza ziri ahantu mw’isoko naho ntabona abantu bariko barazigura biraboneka yuko zigomba kugurishwa.

Umuzungu w'umugore ariko ararima, ariko akora kubiterwa vyiwe bisa neza, naho ntazi ivyarivyo bifise udushurwe twiza ngira biriko birashamika.

Imifuko myinshi irimwo ibintu bisa nk'umuceri usa nk'uri kwisoko. Hari n'iyindi mifuko iri ahiherereye umuntu atabona neza, tutabona neza n'ibirimwo.

Aho nikw'isoko i Makamba. Iyo ibigori vyeze haje nimiduga kubitora kugira ibitware mubisagara babigure. Nimifuko myinshi yuzuyemwo ivyo bigori, biboneka yuko ari isoko mpuzamahanga.

Ubuterwa ntazi ubwaribwo busa nkibiharage mugabo sibiharage ngira niyama pilipili yomubushinwa mugabo nahone ntasa nkamapiliplili nubuterwa nyene bundi ntazi ubwaribwo.

Abagore bariko baragosora, bariko bagosora intete ntabona neza, umengo ni ntete zibigori canke zuburo. N'abagore bari muntete nyinshi biboneka yuko ari ahantu bazigurisha.

Akamashini ko kwanikirako ibiharage, ibigori canke Ibintu vyose vyimbuto ,Ako nakamashini ushirako ivyo biharage vyawe hama izuba ishitse igaca ivyumisha hanyuma Ibintu bibi bikaja musi .

Umufuko icika kuro itandatu hari iirimwo ibiharage iyirimuburo hariko arayidandaza hariho nabo, ariko aradandaza ibitumbura izo ibitumba rangiranijo bagomba bihereze.

Umuzungu afise igapo irimwo utuntu biboneka yuko dusa nk’ibiharage canke n’ubundi butegwa ntazi ariko arahira kur’ ivyo yarimye Kandi vyarimbutse kubera urabona ko binasa na neza.

Imbuto zibiharage bashize mubintu bimeze nkumunyu bashize hamwe canke amazi kugira bikure urabona yuko bimeze nka pepiniyere izo mbuto rero ziriko ziranakura na bukebuke biraboneka ko zizovamwo imbuto nziza.

Bavuye kwimbura ibiharage, bara bikubise baca babishira murako kantu, gafise ama pine kagenda. Ushobora kugakura ngaho ugatwara ahandi. Biboneka yuko iyo mirima yabo iri kure yaho ivyo bintu babibika. Bagiye kubibika kure gatoyi.

Ishurwe ryiza rivamwo amavuta biboneka yuko ririko rirama. Mugabo ntiharagera neza, ryatanguye gushamika, aho hasigaye nk'amezi abiri kugira gitangure kuvamwo amavuta. Ayo mavuta yayo aba akunzwe gose kubera igiterwa kimeze neza cane.

Umukecuru ariko arakora akazi kiwe ka misi yose, yambaye ibitenge ariko aratora ibiharage bitoto kugira ngira abidandaze aronke amahera yo kubaho.

Ivyema basoromye baca babirunda ahantu hamwe, ngira bakeneye ko vyuma kugira bibe amase canke ko bobiha inka zikabirya kuko inka zirabikunda kandi cane gose hose kuburyo uzibihaye zivyibuha utanabizi.

Umufuko wera urimwo imbuto z'ibiharage bisa nk'ivyeze bagomba guteka kugira babirye. Ivyo biharage bisa neza biboneka yuko ata n'ibitorwa birimo ariho bakivyimbura.

Uwo muntu afashe mu ntoki iwiwe ibunto z'ibiharage canke ibindi bintu ntabona neza vy'intete izo bobabibitse kugira bazitera canke bazigurishe nk'imbuto, birunguka gose.

Udushurwe tw’ibintu ntazi neza bisa nk’ibiharage bisa neza bisa nkibitukura ,ngira harimwo utuntu abantu barya ivyo bintu bisa nk'ibiryoshe.

Ikaranga bashizemwo utuntu twiza dutuma tuziha ubwiza budasazwe harizo batonoye harizo batatonoye harizo basheshe harizo bashize kutuntu twudufuko dusa neza.

Imbuto z'ibiharage zatanguye gushamika, zikenewe gutegwa n'abarimyi kugira bimbure ibiharage vyiza kandi vy'akarorero, bakurikiranye, birabiye bo nyene.

Aho hantu si muburundi kuko ntahantu muburundi hameze nkuko ,henshi usanga hari ivyatsi , hari ibiti hari namazu aho naho nibaza ko ari nko muri Tanzania canke ahandi canke muri Congo .

Iyo n’imbwa iri kwa muganga, n’imbwa batwaye kwivuza biboneka yuko yoba isa nk’iyirwaye. Abo baganga rero bariko bakoresha ivyuma vyabo mu kuyipima mukuraba yuko ikomeye canke irwaye.

Umuvyeyi atwaye intama kumacuniro kugira bazibage, canke kuyigurisha kw'isoko yagenewe intama ariko aca mu kayira kikirundi ako kayira uraboyuko n'imodoka zitohashika kubera ari mu kirundi gose.

Uduswi, n'umworozi afise uduswi ariko aradutandukanya utugabo nutugore. N'ikimashine ca kijambere kibikora harimwo uduswi twinshi kandi kidutandukanya neza cane gose.

Impene nziza cane iri ahantu mubugararwa ifise amoya meza , izo ni zazindi zivyara zibiri zibiri , namahembe ntiworaba ,kirasekana gisa nkinyambo nzinziza gose .

Ubworozi bwa kijambere, ninyana ziri mubworozi bwa kijambere hariho numutu azorora biboneka yuko ashobora kuba ari umu veterinere azivura, aje kuzivura aje kuziraba.

Abazungu bariko baratera igicanco inka. Bafise urushinge, urwo rushinge rushobora gusanga ari umuti w’inzoka canke umuti w’ ibindi bintu inka yoshobora kugwara.

Uduswi twinkoko bariko baratandukanya utugore nutugabo, turi mutu machine biboneka ko ari utu machine twiki zungu dukomeye, n'ubworozi bwakijambere aho hantu bakora kubera n'ibintu bikoreshwa n'iterambere.

Ubworozi bwa kijamaber nibwo bumeze neza, iyo nka iri munzu ibamwo murabona yuko bayishize ahantu bagomba bayitere nkigishinge cinzoka canka cinrwara co kuzikingira.

Akanyana bariko batera imiti, ako n'akanyana kinka biboneka yuko ari abantu baba veterinere babiri bariko bagatera nk'umuti, ashobora kuba ari nk'umuti winzoka canke umuti wizindi ngwara .

Inyama bakataguye, zishobora kuba ari z'inka canke z'impene, mugabo ugiye kuziraba ingene zisa n'inyama z'inka, izo nyama usanga nk'ikiro kizimvye kigugwa nk'ibihumbi nka mirongo itatu, mugabo uzitetse ukazikaranga neza ziba ziryoshe gose.

Inka zitanu ziri mu ndaro yazo yakijambere, biraboneka neza ko atari mu Burundi kuko indaro nkizo i Burundi ntizibaho, kivuye kurisha kirahaze, kiriko kirataha, gisa neza gose.

Inyoni ziri ahantu zororewe, ubiravye urabona yuko ari umworozi yubatse iyo hangare kugira zijemwo, uyo numworozi akora ubworozi bwinkoko, izo nkoko uziravye zirashika nkigihumbi canke amajana abiri, ni nyinshi kandi hari niziriko zirarya.

Ingurube ivyibushe gose ipima ibiro vyinshi cane. Uwo ni umworozi wayo ariko arayiraba usanga agomba ayitere nk'urushinge canke ayitwaye kuyigurisha. Ico kigurube usanga ukigurisha ibihera vyisnhi kandi cariye amahera makeya cane.

Ifoto yerekana umvyeyi anezerewe ahimbawe, biboneka yuko ahejeje kukagurira ibitungwa vyiwe. Ingurube nayo ihagaze hejuru ku ndaro iriko ishaka bayongere ivyo gufungura.

Uduswi turi aho tuba , utwo duswi ni uduswi twinkoko , turaboneka ko dusa nkuduswi twutugore bivanye nuko tuvyibushe ,utwo nitwakura tuzota amagi , ayo magi abe ariyo badandaza hama dushaje banatugurishe .

Ingurube , ingurube ziriko ziratembera murugo , ziriko zirarisha ,nibigurube binini bisa nibitabuze ico birya biriko birazunguruka , ngira uwuvyorora ariko apanga kuvyerekana kugira azobigurishe .

Inzira y’ikirundi abana bavuye gukina canke kuragira impene, kera abana nibo baragira bakaragira Inyana canke impene. Aho biratwereka neza yuko izo mpene zariko ziragirwa nako kana.

Umuganga w’ibikoko ubona yuko ariko arashiramwo umuti mw’iserenge, kugira avure inka ziri impande yiwe usanga ari nk’umuti w’inzoka canke umuti wo kuzirinda izindi ndwara zitandukanye.

Ingwe ifashe akana kayo k'ingwe biriko biratembera mwishamba, kandi ingwe murazi kari umwami wishamba nta nikindi gikoko kiri mpande yayo kubera ari umwami. Igenda yitagatura isa neza gose.

Agakoko kare kare atari cane gasa nk'akyabu kariko karandaba ndagize nubwoba, bagafotoye mwijoro gasa nk'akantu kaba mw'ishamba .

Agasakanyika keza gafise ububara bwera, nubwirabura, karanyaruka ntiworaba. Ugasanga muri vyabishamba birimwo ibiti vyinshi, mugabo kandi wanashima kararyosha inyama, ugafashe ukakabaga inyama yayo iba iryoshe.

Ubukoko bumeze nki nkoko buriko buratembera bubiri, biboneka yuko kamwe gashobora kuba gakuze gusumba akandi, kamwe nkakanyina yakandi. Bufise amababa meza gose cane.

Ifoto yakanyoni, ako kanyoni bagafotoye neza kandi biraboke nukuri ko atari muburundi kuko ako kanyoni ntako ndabona. Akanyoni keza cane gafise amabara menshi, gafise amabara yirabura, akatsi gatoto, eka noya dondagura sinoyamara. Ako kanyoni gafise umunwa muremure nkagasabi, nkuwagasambi eka ni keza ntiworaba karati ibazo.

Inyoni sinzi ingene yitwa iyonyoni ifise amababa asa n'ayirabura ,ayera ninanini gatoyi irya ivyatsi sinibaza yuko irya inyama.

Inyoni zigurutse zigiye, usanga zisubiye i burayi zivuye i Burundi, usanga i burayi haje ibihe vyuko haba hakanye gose inyoni ziravayo zikaza mu Burundi mugabo hasubiye kuza agahenrwe zica zisubira i burayi.

Inyoni iri kugiti iriko irihweza ibiri imbere yayo isa neza ihagaze nka I, ifise ubwoya bwiza cane bwera n'ubwirabura n'amaso atukura.

Inyoni ifise ubwoya bwinshi, iboneka ko inavyibushe, isa neza rwose. Ifise utubara twinshi twirabura, tuvanze nutwera, tuvanze nutwatsi butoto dusa neza gose, namaso atukura.

Inyoni iri mumazi iriko iroga, igenda nkiyigiye kure ubona yuko idasa naho igiye wanashimna isa neza gose, ifise amabara menshi, ayera ayirabura isa neza.

Inyoni isa neza gose, isa n'ubururu iri ahantu hameze nka gashamba, hari udushugwe twiza cane. Iri ku gati ifise umunwa muremure, iriko iraba haruguru gatoya.

Inkona igurutse. Inkona yerekana inguvu, yerekana ububasha kandi niyonyoni yambere inyaruka kw'isi. Aho usanga iba igiye nkogufata nk'inkoko kubera irya inyama igiye gufata nk'inkoko ngwiyirye.

Ubukende bubiri mu muryango umwe, kamwe gasa nka nyina kandi n’akana buriko buraba hirya gatoyi ngira hari ivyo kurya buriko burabona bwo genda gufata kungira burye.

Inyoni y'inuma iriko iraba ino iri kugiti nyene yateguye amababa, ifise amababa yera meza, inini gose uyibaze yoryoha.

Inkende iriko iragenda mw'ishamba nkuko vyama, iri kugiti c'umugano, iriko iraduga ija hejuru gose, isa nk'iyivyibushe, urabona ko ibayeho neza, karanakuze; gafise ubwoya bwinshi kandi ni keza.

Inyoni nigiti, inyoni isa nigiti, nibisa neza gose, karera gafise ubwoya bwinshi cane, kari kugiti. Ico giti gisa neza, nigiti kiboneka ko kitavunitse gikomeye gose, kandi ako kanyoni ntikoshobora kukivuna kubera gikomeye cane naho gisa.